Abezempilakahle abesifazana labesilisa bagqoke imvunulo yokuzivikela emakhanda, emehlweni, ezandleni kanye lasemizimbeni yabo. Okusemizimbeni kulithanga kuthi amagilovisi asezandleni ayisibhakabhaka.

Ngabesifazana ababili abahlezi phansi lo omunye uthwele umntwana kubesokusiba loyindoda omileyo eceleni kwabo obambe iqolo, lo omunye ukhanya weluleka lo othwele umntwana.

Kusegumbini lezigulane umongikazi ukhanya eselapha isigulane elilengalo ebhonxokileyo. Isigulqne silele embhedeni. Umongikazi ugqoke waphelela imvunulo yesibhedlela eyisibhakabhaka

Ngumuntu wesilisa ogqoke isikipa esiluhlaza, ukha amanzi esebenzisa uhlobo lwe 'solar', amanzi aphantshwa nge'solar' ufaka esigubhini esilombala olithanga.

Kusendlini yoku operethela esibhedlela kulabongikazi abagqoke baphelela. Bagqoke izimpahla eziluhlaza. Lowu laye abam operethayo ulele embhedeni olengubo eziluhlaza.

Abezempilakahle kulabesilisa abathathu Lowesifazana oyedwa bagqoke imvunulo yokuzivikela eyemakhaleni leyemehlweni ezandleni Kanye lemzimbeni.

Kusegcekeni lesikolo ngaphansi kwesihlahla kulomfundi ogqoke isiketi esiyibhurawuni leyembe elithanga ugeza izandla empompini eyenziweyo edaliweyo khonapho .

Kulomongikazi owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe libhulugwe elesibhakabhaka othwele ibhuku ebhalabhala eceleni kwakhe kulowesilisa ukhanya kunguye obhaliswayo

Ngabantwana abagqoke izikipa eziyisibhakabhaka, izikipa zeUNicef. IUnicef luhlelo oluncedisa abantwana umhlaba wonke jikelele, abantwana beAfrica.

Kulabantu abalihlekana abesifazane labesilia babuthene, kukhanya kukhona abakubalayo .Bathwele amaphepha ,abanye njalo kukhanya balalele.

Ngabongikazi lodokotela. Bagqoke ama"dust coat" alombala oyisibhakabhaka. Bagaxile ezintanyeni zabo. Udokotela ugqoke i"dust coat" emhlophe.

Inkazana egqoke ijesi elombala oyisibhakabhaka leyunifomu ikhanya igeza izandla empompini. Ngemva kwakhe kulezakhiwo ezithile kube lezihlahla emaceleni.

Umama othwele umtwana eceleni kwakhe kulomunye umtwana. Ugqoke iqhiye. Uqhiye ngeqhiye elombala olithanga phambi kwendlu yodaka. Phambi kwakhe kulo mganu.

Libhakane elisekilinika, amabhakane anje abekhomba lokhu ikilinika ekwelaphayo lokhu okutholakala ekilinika leyo, amasevisizi atholakala ekilinika leyo.

Ngumgwaqo, emgwaqweni lapho kulemota ethwala izigulane ebizwa ngokuthi yi ambulance. Eceleni kwayo, eceleni komgwaqo kulotshani obuluhlaza, ngakwesandleni sokudla kulendlu.

Ngumuntu osesibhedlela ogqoke imusk ugqoke ibhulugwe leyembe okulombala oyisibhakabhaka ugqoke imusk eceleni kwakhe kulesibane kukhanya engani yisikhathi secovid.

Kulowesilisa othwele umtshina owokukhweza ilizwi (microphone). Owesilisa osebenza kwezempilakahle. Ngemva kwakhe kulomgwembe , phambi kwakhe kulogwalo, eceleni kwakhe kulegwaliba.

Ligwaliba elilomfanekiso we wokudla umfanekiso wokudla okwakha umzimba lilamabala abhaliweyo o(Nutrition and Health)ukudla okwakha imzimba.

Kulebhakane lesibhedlela elibhalwe ngamabala aluhlaza, lamabala amnyama lamabala ayisibhakabhaka. Kube sekusiba lomgero eceleni bezekuba legabha lezibi lapho okulahlelwa khona izibi.

Libhakane elilombala oyisi bhakabhaka ngaphansi limhlophe, libhalwe ngamabala amhlophe likhomba ukuba yi Huye regional warehouse leyo.

Yimota emhlophe elomzila obomvu elevili ngemuva ebhalwe Rwanda Red Cross. NgeyeRwanda. Ngeyezempilakahle zeRwanda. Iseceleni komgwaqo. Imile.

Imota yezigulane ebhabhule ivili ngemuva ilombala omhlophe lomzila obomvu ibisibhalwa ngamabala ayisibhakabhaka njalo lebala elithi ambulance elibhalwe ngamabala abomvu

libhakane elisesibhedlela lilama bala abhaliweyo amanye abhalwe ngombala oyisibhakabhaka amanye abhalwe ngombala omnyama amanye abhalwe ngombala oluhlaza eceleni kulezihlahla

Yikhabothi yesibhendlela etshengisa amabhokisi emithi ehlukeneyo. Amabhokisi alemibala etshiyeneyo njalo awalingani ngokwesize.

Kusegumbini lokuhlolwa izigulane kulabongikazi abezempilakahle kanye labahlolwayo bakhona. Abongikazi bagqoke impahla zokuzivikela, amagilovisi. Bagqoke izikipa eziyisibhakabhaka kulezigubhu etafuleni lezingwalo.

Libhaliwe elitshengisa owesifazana osebenzisa i 'inhaler'. I 'inhaler' isetshenziswa ngabantu abale Asima besokusiba lamabala amhlophe ibhakani lona liyisbhakabhaka. Amabala abhaliweyo amhlophe atshengisa lokhu okwenza I Asima ufuba.

ngumongikazi ogqoke ezimhlophe umongikazi uhlola isigulane i BP isigulane yiso esigqoke iskipa eyiyi maroon eceleni kulama gabhagabha

Ngabesifazane ababili omsundu lomhlophe omhlophe ugqoke isikhipa esimhlophe njalo lowo omsundu uyagula kukhanya lowo omhlophe ngumongikazi.

Libhakane elitshengisa ngomkhuhlane womdlavuzo kanye lezindlela zokwelapha icancer treatment methods izindlela zokwelapha yiwo ama methods kulabochemo therapy osurgery lokunye okunengi.

Ngowesilisa ohlezi phansi obambe idolo ngezandla zombili ugqoke ibhukugwe eliyigrey ngokombala mhlawumbe idolo libuhlungu

Ngamagabha esibhedlela alezivalo ezimhlophe wona alombala okhanyiselayo alemithi etshiyeneyo njalo ehlukene wona ngama sizes

Yindlu, endlini lapha kulekuletafula, phezu kwetafula kulemitshina yakulezinsuku i technology amalaptop lama printa khonapho imtshina yokuprinta kulamaphephemdulini.

Kusendlini kuletafula phezu kwetafula kulemtshina yakulezinsuku, kulemtshina yakulezinsuku emdulini kulephepha elinamathiselweyo.

Kusesibhedlela kulesakhiwo sesibhedlela kube sekusiba lebhakane eliyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe ibhakane lilamabala akhomba lapho izigulani ezigula imikhuhlane etshiyeneyo okumele kuqonde khona.

Kusesibhedlela egumbini lokuhlolela abagulayo. Umduli ulombala olithanga kube sokusiba lefasitela. Kulombheda lemitshina yokuhlola abagulayo.

Indawo lapho okuhlolelwa khona abagulayo kulemitshina yokuhlola abagulayo eminenginengi, eminengi yakhona ilombala omhlophe.

Kusesibhedlela egumbini lokwelapha abagulayo, kulomtshina wokuhlola abagulayo. Umtshina lo umhlophe ngakweyinye ingxenye uyisibhakabhaka.

Ngumuthi wakulezinsuku ule khadibhokisi elimhlophe elilemzila obomvu lolithanga, bhalwe fucibet cream ngumuthi oyabe umpuntshuzelwa ugcotshwa ama cream ngawokugcoba.

Ngamaphilisi asebhokisini elilombala oluhlaza. Phakathi lamaphilisi alikhulu.

Ngamaphilisi kanye lemithi ehlukehlukeneyo kulamambodlela amancane amathathu kube lamakhadi bhokisi kuzokuba lembhodlela ethe ukuba nkudlwana kancane konke ngamaphilisi okunye yimithi

Ngamabhokisi emithi la amabili elinye ibhokisi lisesandleni sokhohlo ngele Allergy lilamapills angu30 kuzokuthi ibhokisi elisesandleni sokudla ngelamehlo ma amehlo eluma

Ngamaphilisi ayi brown. Ibhokisi lawo libomvu libuye njalo libe mhlophe kwezinye indawo. Lilamabala abhalibhaliweyo , kwabuya kwabhalwa lezeluleko zokugcinwa kwamaphilisi lawo, lebizo lawo.

Imithi yesikhiwa le emibili yiparacetamol syrup eyadiswe ukunathwa ngabantwana sokusithi le eminye esemakhadibhokisini lo omunye usekhadibhokisini eliluhlaza lalo omunye osekucineni.

Ngamaphilisi ngamaphilisi, amaphilisi anathwa ngongezwa kuhle emzimbeni eceleni kwawo kulesigxingi sokuhlola abagulayo

Abesifazana ababili, omunye lo ugqoke inkomba ndlela omunye ugqoke amagogorosi, lo ogqoke amagogorosi ukhanya weluleka lo omunye ngokwezomqondo uyamkhansela

Ngabesifazana ababili. Lo omunye ogqoke okumhlophe, othwele ugwadlana oluncane ukhanya weluleka lo okhangele ngale.

Kulabesifazana labesilisa abahlezi ezitulweni lapho abahlezi khona phansi kulotshani obuluhlaza bagonjolozelwe luthango oluluhlaza; njalo i-hedge kulezihlahla ngemuva kwaleyo hedge izihlahla ezinde.

Kulabantu abathathu ababilibl laba ,kulomunye osesandleni sokhohlo losesandleni sokudla beluleka lo ophakathi laphathi ,bemeluleka ngokwengqondo, owesifazana uphethe ugwalo lapho abhalabhala khona.

Ibhakane elisesibhedlela sabantwana elibhalwe Martenal and Child Nutrition okungaba ngokwabomama abazithweleyo labasanda kubeletha lokudla kwabantwana okungabe kubalulekile kumizimba yabo kanye labonina babo.

Kusesibhedlela sabantwana udokotela ukhangela umntwana ophethwe ngumama ugqoke iyembe emnyama kulabanye abangemuva kukadokotela abathwebula imifanekiso.

Kusendlini Kusesibhedlela endlini yabagulayo esibhedlela sabantwana. Omama bahleli phansi labantwababo abangezwa kahle mhlawumbe. Bahleli ecansini. Ngemva kwabo kulezitulo, kuhlezi khona abanye.

Kusembhedeni wesibhedlela kulosane oluxhunywe amadilipu lulele lwakhangela ngobuso phansi.

Isibhedlela sabantwana kulabantwana abakhanyayo owesifazana ongumlungu olikhiwa abantwana ngabantwana abamnyama aba nsundu abanye baqgoke amayembe amhlophe omunye uqgoke isikipa esilithanga

Ngabesilisa ababili abagqoke izinto ezimhlophe izingubo ezimhlophe phambi kwabo khonapho kulabantwana abalele phansi kukhanya laba abesilisa beselula abantwana laba

Yisakhiwo esisesibhedlela. Phambi kwaso kulabantu abasebenza khonapho esibhedlela bezempilakahle. Bagqoke amadustcoat abanye. Bahlangena abesilisa labesifazana. Bagqoke amamask.

Ngabezempilakahle kulabodokotela kanye labongikazi bakhona, abongikazi bakhona bagqoke amayunifomu ahlukeneyo ngokombala eyinye iluhlaza amanye ayisibhakabhaka kuthi amanye amhlophe.

Ngabezempilakahle okukhanya begqoke ama dust coat. Kube sokukhanya angani kulomphathi wabo ,kubelomlungu owesifazana. Bahlezi phansi abathathu abane bamile. Baseceleni kwebhakane.

Kusesibhedlela, oyisigulane, ulele embhedeni, ofuqwayo. Ufuqwa yizi, ngabongikazi. Obongikazi bagqoke impahla yokuzivikela., epheleleyo. Emlonyeni lasekhanda, lasemzimbeni.

Yipharmacy elombala olithanga umduli wakhona ulombala olithanga. Phezulu kulebhakane elilamabala abhaliweyo. Ibhakane elimhlophe elilamabala abhaliweyo amabala amnyama kuthi eceleni ngapha kulesihlahla esikhanyayo esilamahlamvu aluhlaza.

Kulamabhokisi amaphilisi ehlukeneyo , amabhokisi la aphezukweshelufu .Njalo ,alemibala etshiyeneyo.

Kusekhemisi kulama shelf alama gabha ochago lwabantwana .Uchago lwempuphu olwabantwana .Ngaphansi ku shelf ephansi kulama bhokisi eporridge labantwana .

Kusekhemisi, e chemistry e famasi. Kulamagabha amnyama phezulu, sokusiba lamagabha ochago ngaphansi ku shelf yaphansi

Ngamabhokisi amaphilisi ahlukeneyo amanye abhalwe dazel kit amanye abhalwe uvex amabhokisi la alompala owehlukeneyo njalo ehlukene ngobukhulu lobuncane

Libhakane elikhomba ukuthi yi famasi, Umubilizi pharmacy. Efamasi kuthengiswa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kanye lamafutha. Leyi yimiduli ye famasi.

Kulefanasi, eshelufini yefamasi, kulamabhokisi amapilisi ehlukeneyo. Amabhokisi lawa alombala ehlukeneyo njalo kulamabala akhomba ukuthi amapilisi mangaki phakathi.

Kulombuthano wabantu. Kuhlangene abantu abadala kanye labantwana, abantwana yibo okukhanya bebanengi. Phambi kwabo kulabantu besilisa abakhuluma labo, abagqoke izikipa ezimhlophe.

yi scan sokuhlola ingaphakathi yabo mama abazithweleyo ebesihlola ukuthi umntwana uhlezi njani sebenzisa imitshina yakulezinsuku lobungcitshi yakulezinsuku ukuhlola ukuthi umntwana uhlezi njani kumbe ukuthi umntwana ngoyini othwelwe ngulowo ozithweleyo

Ngabesilisa ababili abagqoke izikipa ezimnyama babambene bangene Lo omunye ugqoke inkombandlela emnyama lo omunye ugqoke okusasokisi ekhanda

Ngowesilisa lowefazana bayathandana owesilisa akagqokanga phezulu owesifazana ugqoke into elentambo ntambo phezulu lapha

Ngowesilisa lowesifazana abavela gijima kumbe bayagijima. Phansi kwabo kulezikhwama ezimnyama. Owesifazana ugqoke ukabhudula omnyama olemizila owesilisa uhleli phansi ugqoke ezimnyama kukhona akunathayo.

Ishelufu yemithi etshiyeneyo esemagabheni lasemabhokisini. Esemagabheni ilombala olithanga loyisibhakabhaka. Limithi ngeyabayenza ezemidlalo.

Ngumongikazi ogqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka lesimhlophe esilemkhono emide welula isigulane esithi yi therapy welula isigulani esisembhedeni.

Yimpahla esetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika enjenge jekiseni, isigelo, isigxingi sokuhlola ongezwa kuhle,i"Thermometer", le "oxygen" ,lesikhwama segazi lokunye okunengi nengi.

Ngamafutha okugcoba indebe abhalwe aloe icena ayenziwa ngecena njalo kulezixwayiso laphana ukuthi alula ukuwasebenzisa lokuthi asetshenziswa njani.

Yitafula elezigubhu ezilemithi yesintu. Izigubhu lezi zehlukene ngamasizes. Ezinye zinkulu, ezinye zincane, njalo lemithi ephakathi yehlukene.

Le yimithi yokwelapha esemabhokisini abanengi bengayithi mama samplimenti kumbe ama hebhu kodwa yimithi yokwelapha . Omunye lo usebhokisini omunye emaphepheni eminye amambodleleni .

Liganganyana, phansi kulotshani obuluhlaza kubuye njalo kube lezihlahla ezincane ezimfitshane, lezinde lezinkulu. Kude le kulendlu ekhanyayo. Kulezakhiwo ezikhanyayo

Kusehlathini kulezihlahla ezinde lezimfitshane. Phansi kulotshani amahlamvu esihlahla la ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Uyawagiga ubusunatha.

Yisihlahla sepopo esilamahlamvu aluhlaza. Amahlamvu la akholelwa ukuba angawoma uwathathe uwachole ayelapha angumuthi omkhulu ayelapha isilumo nxa uwabilisile.